i primary school yindawo abantwana abafunda khona ukubala lokubhala kuqakathekile ukuthi abantwana behambe eprimary school beyefunda abasoze befunde nje imfundiso zesikolo kodwa bazafunda lokudlala labanye abantwana bekwazi ukuxoxa labanye abantwana

Zineng' zinto ezidingakalayo nxa umntwana esiya eskolo, ezifanana lezgqoko azazigqoka nxa esiya eskolo, lengwalo ozazisebenzisa eskolo, njalo kumele kubhadalwe imali zeskolo.

Kulezinsuku kuqakathekile ukuthi abantwana befundiswe ama computer ezikolo ngoba ama computer yiwo aseyenza umsebenzi kulezinsuku. Yonke imisebenzi isidinga ama computer njalo abantwana abasaqhatshwa nxa bengakwazi ukusebenzisa ama computer kulezi insuku.

Kulezi lolo zabantwana abancane okuthiwa yi primary school lezo zikolo ziyakhiwe zaba lendawo lapha abantwana abazahlala khona abazabhalela khona ziphinde zibe lendawo lapho umbalisi ozafundisela khona njalo abhale khona zibe lalengwalo zokuphiwa abantwana ukuze bafunde.

Iprimary education iqakatheke kakhulu emntwaneni ngoba yikho lapho umntwana ofunda khona ukubala lokubhala. Kuqakathekile ukuthi abazali labantu abagcine abantwana bebahambise kuprimary education njalo babancedise lasezindlini ukwenzela ukuthi abantwana bafunde ukubhala lokubala.

Abantwana esikolo mele bebekwazi ukuthi ayisizo zodwa izifundo abazifundayo eziqakathekileyo, kodwa lemidlalo layo iqakathekile abayidlalayo engabayenza bebeyilokhu abazabayikho khona nxa bangakhula enjengoku gijima, lokudlala ibhola kuyancedisa kakhulu nxa umntwana sekhulile ukuthi abeyilokhu azaba yikho khona.

Ama university lama secondary school kuqakathekile ukuthi abe lama laboratory ngoba kuma laboratory yikho lapho okwenzwa khona ama experiments. Ama experiments aqakathekile emuntwini nxa efundela ukuba ngudokotela ngoba yikho okumenzayo ukuthi abe ngudokotela

Kulezikolo ezitshiyeneyo ezabantwana. Kulesikolo sabancane iprayimari skulu lesikolo sabantwana asebekhulile okuthwa yisekhondari skulu. Isekhondari skulu iqakathekile emntwaneni. Isekhondari skulu ilemfundiso ezinengi ezitshiyeneyo njalo iyafundisa umntwana ukuthi uziphatha njani nxa esebantwini.

Ezikolo ezinjengama secondary school kuba lezindawo zengwalo okuthiwa ngama library. Ama library aqakatheke kakhulu ekupheni abantwana ingwalo abazazifunda ukwenzelukuthi befunde izinto ezitshiyeneyo njalo kuba lezingwalo ezichazayo okuthiwa ngama noveli lapha abantwana abafunda khona ulimi bekwazi ukuthi bebale bekholise.

isecondary educatin iqakathekile ebantwaneni ukwenzela ukuba bafunde kodwa kwezinye izikhathi iyaswelakala ngoba kungelamali yokuyakha izikolo njalo labantwana bengela mali yokuya esikolo, uhulumende kumele ancedise ayakhe izikolo ikakhulu emakhaya labantwana bethole imali yokuya eskolo.

njalo njalo ezikolo kubalenhlangano laho okutholakalayo umphathiskolo lababalisi njalo emihlanganweni leyi kuyabikwa imibiko okmele ibikwe ebantwaneni njalo kubesokusiba lezinye inhlelo eziyenzakalayo ezesikolo

Ukufunda akupheli, yikho esikubonayo emaYunivesi, othola ukuthi umuntu uyafunda aze abengukhulu kumbe abengugogo efunda into ezitshiyeneyo lemfundiso ezitshiyeneyo. Kudala abantu abanengi babengahambi emaYunivesi, kodwa kathesi inengi labantu sebehamba emaYunivesi kungakhathaleli ukuthi baleminyaka emingaki.

AmaUniversity ayabiza emalini. Kudingeka imalezinengi kakhulu ukuthi umuntu aye eUniversity. Yikho nje kudingakala ukuthi kube lezinto ezinjengama scholarship ezincedisa abantu ukuthi bekwanise ukubhadala imali ezifunekayi ema University.

Kulezikolo ezitshiyeneyo, kulesikolo sabantwana leskolo sabantu abakhulileyo , esikolweni sabakhulileyo umuntu uhamba nxa sepasile esikolweni sabantwana sesiyaqhubeka ngezifundo zakhe sesiya fundela ukuthi abe yilokho afuna ukuba yikhokhona

Abantwana kumele bafunde bapase baye university ngoba iuniversity iyabanceda abantwana ukuthi bethole imisebenzi engcono ebhadalayo bebelempilo engcono njalo bebe lesithunzi behlonipheke emphakathini njengabantu abafundileyo.

Amayunivesithi amanengi alendawo zokuhlala zabafundi. Abafundi bayabe behlala eyunivesithi befunda lokhu kuyenza ukuthi besuke abazalini bekwanise ukuzimela bodwa. Kuqakathekile ukuthi umntwana afunde ukuzimela yedwa.